salo pam n boŋo bi galisiya pam paɣaba ni nachimba bi zaa nyɛla gbanpiɛla ka gbanpiɛli yino ŋun nyɛ paɣa maa gbubi yɛduɣurigu din nyɛ zaɣ sabinli ka yɛ liiga shɛli din nyɛ zaɣ ʒiɛ

gbansabila tingbanni ka bihi ni ninkura ʒiya ka yino maa nyɛla ŋun zaŋ nagbani pobirigu din nyɛ zaɣ piɛlli n pobi o noli ka yino maa gba zaŋ nangbani pobirigu n pobi o noli ka bia ʒi o naba zuɣu ŋunbala maa nyɛla ŋun zaŋ nusuriti su ka gbubi shɛriga

Salo pam kuli nyɛla bini niŋ suhupiɛlli ka nyɛ gbaŋ piɛlla ka shɛba wuɣi bi nuhi ka zaŋ nangbani pɔbirisi m pɔbi bi noli ka shɛba gbubi kamara nima n zɛ bi yɛanga shɛba nyɛla bini ye liiga sabila ka ye liiga piɛlla puuni.

Saa nyɛla din mira ka sokam gbibi takawiya m be saa maani n zori ni o paagi o paabu shee takawiya sheŋa bini gbibi maa nyɛla zaɣa sabila ka so biɛni ka gbibili ka ye niɛn'sabla ka pili zipili sabinli.